Safu ya kotokisa na likayabu ya kotumba na pilipili batuta na kati ya sani ya pembe.

Elenge mwasi aza kosokola na kati ya ebale, na mopanzi ya ebale eza na ba nzete ebele.

elenge mwasi aza kopanza sango ya masanga atelemi bongo na sima ya papier oyo aza kopanza sango alati bongo robe ya pembe asimbi motu na ye

Supu ya ngombe balambi yango na ndunda batiye pilipili mibale na kati eza na kati ya sani.

Etonga ya leta, ezali bongo na ndako ya mwa ya se na langi ya pembe, etonga ya leta ezali bongo na langi ya pembe na portail ya moyindo, na clôture ya pembe, Ba telemisi bongo bendele ya mboka na langi ya pondu na langi ya motane .

bilenge basi pe mibali batele mibongo na ar baza kozela motuka ya monene e ya kozwa bango bakendi

balabala ya mabele ya motuka na mopanzi ezali bongo na bamatiti na balabala eza na motuka ezali koya na bato pe baza kolekana

Safu na makemba ya kotumba na sani.

Carton ya kisi ya komela mpona kobikisa bokono ya nzoto.

Ba bwatu mibale etelemi pembeni ya masuwa eza bongo pembeni ya libongo.

makolo ya sapatu mibale ya mibali na langi ya moindo

Nzela ya kala ya motuka ya train , ezali na bato pembeni batelemi kozela train.

bilenge mibali ng balakisi oyo batangisaka bana ya kelasi batelemi bongo libanda ya kelasi

elenge mobali moko na kati ya matiti asimbi bongo lishete aza kokata matiti alati sengle ya moindo na pantalon ya motane.

motuka ya bapolisie etelemi bongo pembeni ya balabala likolo ya matiti ezali bongo na langi ya bozenga na mopanzi ezali bongo na ndako ya mwa monene

Kitunga Yako sala lela wenze na mopanzi bongo ezali quantine.

Mesa ba bongisi yango mpona kosepela mokolo ya botama ya elenge mwasi ya mokie batie bongo bakiti ya plastique ya bana na langi ya bonzenga na ya rose.

ndako na lange ya pembe eza bongo na mire ya molai na portail ya moindo eza pembeni ya balabala ndako na lange ya mpembe na mire ya molai na portail ya moindo eza pembeni ya balabala

Motuka ememi bongo batu ya mapinga. Motuka ememi bongo bato ya mapinga, batu ya mapinga balati bongo basokoto baza bongo na minduki na bango na maboko na mitu na bango bazali bongo na bikoti ya langi ya pondo.

Kisi ya bokono ya misu kisi ya bokono ya misu, ezali bongo mpona kotia na lisu soki oza koyoka lisu mpasi.

Kisi ya komela mpona koyoka nzala ba dessiné bongo ba mbuma ya kolia likolo ya carton ba dessiné bongo mbuma ya pomme, mbuma ya lilala, carton ezali bongo na langi ya pembe.

bilenge mibali bazali bongo bana ya kelasi baza kolona banzete na kati ya lopango ya kelasi

bilei ya kolia ya moke likolo ya mesa na kati ya sani ezali bongo na likayabu ya kokalinga pembeni ezali bongo na pondu na fufu ya moke

Bilei ya kolia na kati ya sani ezali bongo supu ya mwamba na mwa musuni na kati.

bilenge mibali bazali bongo likolo ya pon bilenge mibali bazali bongo likolo ya pon pembeni ya pon ezali bongo na mabende na lange ya bozenga na se ya pon ezali bongo na kalamu pembeni ya pon ezali bongo na bandako

Mama aza koseka mwana na ye ya mobali bavandi esika moko.

bakiti ya divin na langi ya montane ezali bongo na mesa ya langi ya pembe ezali bongo lisusu na mire ya bozenga likolo ya mire batie batablo ya basi ya afrika

Bato ya mibeko baza bongo misato babengi bango na nkombo ya ba savoka bazali bongo liboso ya micro baza koloba makambo etali motu oyo bakangaki.

Armoire ya libaya esika ya kotia bilamba ou ba papier.

Kisi ya komela mpona kosilisa bokono ya moto pasi to pe bokono ya kosu kosu to pe bokono ya gripe to pe bokono ya miyoyo.

lipapa ya lagone mibale na langi ya pembe basinga na langi ya bozenga

Vix ya kopakola na nzoto to pe kisi ya kopakola na nzoto soki ozali na mpasi na mokongo to pe mpasi na likolo.

Lipapa ya la gomme, ipapa ya lagomme ezali bongo likolo moko ezwami na ba lange ebele eza na langi ya motane, langi ya bonzenga, langi ya mosaka langi ya lilala.

Pondu banzete ya pondu na bilanga, banzete ya pondu na bilanga, Banzete ya pondu nakati ya bilanga.

ndako ya etage ya monene batongi yango bongo na babrek batie bongo bafenetre ya matalatala eza bongo na cloture na portai ya rohindo nanu batie lange te

Bilenge mobali batelemi mwasi na mobali, elenge mobali alati bongo bilamba ya moindo na sapato ya moindo, elenge mwasi alati pentalon ya chokola na sapatu ya moindo na elamba ya likolo ya moindo ba telemi bongo na bala bala oyo eza na sima.

Maman alati lipapa na elamba eza na ba desin ya maman Maria na couleur ya rose aza kokota na ndako ya Nzambe ya catholique.

Elenge mobali aza bongo mwana ya kelasi aza ya kovanda atie bongo liboko na ye likolo ya mesa eza bongo na langi ya pondu micro na ye eza bongo na langi ya moyindo na motane aza bongo na kati ya conference voilà.

Mwana ya mwasi ya moke atelemi atie eloko na monoko ameni bongo sac alati robe ya jeans na sapatu na shosete.

Molangi ya poudre ya bebe.

Plaquete ya kisi ya komela mpona kosisa bokono ya nzoto, ezali bongo kisi ya mbuma na langi ya pembe.

etonga ya eclesie ya katholike etonga ya eclese ya katholike ezali bongo na langi ya mosaka na se ezali cokola motuka etelemi na lopango ya eclesie na liboso eza na lopango ya mabele ya monene

bilenge mibali bazali bongo na esika ya ba makelele esika ya kosepela basi mbi bongo milangi ya masanga bazali kosepela

bokale ya mafuta ya kopakola na nzoto mpona bana ya basi ezali bongo na mofinuku ya motane ezali bongo na langi mosusu ya pembe makomi ekomami na langi ya moindo

elenge mobali azali bongo modele bakati esuki na modele ya lecok elenge mobali azali bongo modele bakati esuki na modele ya lecok

bato ya masano yjy masano ya judokar bazali bongo kosala ba exercice na bango balati bongo bakinono na bango ya pembe na basentire ya motane

balabala ya mabele na mopanzi eza na banze te ya mbila na mopanzi mosusu eza na mili ya bopango

mwana ya kelasi ya mwasi azali bongo na kati ya kelasi aza kotanga bongo mokanda ya kelasi

ndako ya monene ya etage na langi ya pembe eza bongo na clotire na porte ya grise liboso ya portay eza bongo balabala

Carton ya kisi ya komela mpona kobikisa bokono ya nzoto ezali bongo na langi ya pembe.

Ba ndaku ebele na kati ya zamba.

Bendele ya mboka eza ya ko telema ezali kopepa na mopepe ezali na ba lange mitano langi ya liboso ezali bonzenga, mosaka, motane, na ya moyindo mosusu ezali pembe.

motuka ya molai na nkombo ya train eza koleka na katikati ya zamba

Mire ya lopango liboso nango ezali na ba fololo na mopanzi ya mire eza pe na mire mosusu oyo basali na manzanza liboso nango eza na matiti.

Masuwa ya pembe etelemi bongo na libongo, masuwa ya pembe etelemi bongo na libongo ezali bongo na bendele ya mboka likolo eza ko pepa.

likolo ya sapatu moko na couleure ya moindo batiango likolo ya mure ya bozenga

Fufu ya manioc ya koteka na kati ya bassin.

Mokanda ya lisapo ba dessine bongo bilenge mibali mibale ya mindele bavandi na se.

bakiti ya ba nzete batie bongo ba coussin likolo likolo na ngo. Ba kiti ya ba nzete batie bongo ba coussin likolo na ngo

elenge mobali atelemi bongo amemi Sacoche ya chokola alati bongo polo ya pembe na pantolon ya langi ya bozinga.

bilei ya kolia likolo ya mesa na masanga ezali bongo na pondu na mokuwa ya ngombe na kati na fufu ya manioko na bamatungulu bakata pembeni na molangi ya masanga pembeni sani mosusu ezali pilipili bakalinga

Chips ya bana na kati ya chase ya langi ya lilala.

Bato ya mosala ya leta bavandi bongo na bakiti ya divan balati bakazaka, pembeni ezali bongo na ba bendele ya mboka ya mibale. Bendele moko ezali na langi ya motane, langi ya mosaka, langi ya pondu, mosusu ezali nzoto mobimba na langi ya pondu, na kamwa tashe ya langi ya pembe na likolo ya mesa ezali bongo.

elenge mobali atelemi bongo liboso ya mire oyo ezali na langi ya bozenga na langi ya motane mosusu pembe atelemi bongo na balabala alati bongo chemise ya pembe asimbi chakose na maboko alati bongo patanon ya chocola asimbi bongo kazaka ya mohindo

Elenge mwasi aza bongo kotambola na balabala alati bongo robi ya molai na langi ya motane alati na bodi ya pembe

manioko eza kotoka na Nzungu.

Kisi ya bokono pona kolongola bokono ya moto na nzoto na bokono ya motu pasi eza bongo na karton ya bozenga na langi ya mosaka

Elembo ya chanel, ezali bongo na langi ya pembe makomi ya chanel bakomi bongo na langi ya moyindo signe ya chanel batie pe langi ya moyindo.

elenge mwasi akangi suki ya milai ya basinga alati survete ezali na lange ya bozenga na mosaka ekoti moyindo moke

Etonga ya monene!.. ya etage eza bongo na clôture, porte na langi ya moyindo etonga , ya monene na langi ya pembe, na porte ya moyindo.

Eklesa ya katholike eza bongo na elenge mobali babengi ye na nkombo ya sango atelemi akangi maboko.

Elenge mwasi aza ya kosepela azali bongo mama amemi bebe na ye na maboko aza na esengo azotala bebe na ye bebe na ye alati bongo bilamba ya langi ya pembe.

Bendele ya mboka eza bongo na langi ya mosaka naba nzela ya lange ya motane.

Kisi oyo epesaka apeti ya kolia kisi oyo epesaka apeti ya kolia soki oza na apeti ya kolia te mela kisi oyo.

Ndembo bazwi foto na gardien na bango alati elamba ya langi ya lilala babeti ndembo bango balati bilamba ya moyindo eza bongo liboso na bango na bale mibale basimbi yango na misapi.

Milangi ya masanga ya malili makasi na kati ya frigo milangi ya masanga ya malili makasi na kati ya frigo.

elenge mwasi aza bongo na bar asalaka na cabare alati bongo kilote ya moindo na polo ya moindo

Elenge mwasi ya mwana moke a lati bongo robe ya langi ya bozenga, na lipapa na sandale ya langi ya pembe . Ba tié bongo ekoti ya reine na motu aza ko sepela mokolo ya botama na ye . Ba décorer bongo ba balons ya biloko ya pema na sima na ye .

bato ya mapinga balati bongo bagrande teni na bekoti na moto na bacravate na ba pantolo ya moindo

Nzete ya paypay ezali na ba paypay ya kotela mosusu ba paypay eza nanu mobesu.

Nzoyi likolo ya mabanga.

pano ya bopanzi-sango ezali bongo ya libende na langi ya bozenga pembeni ya balabala ya mituka na se ango eza na mituka mibale etelemi pembeni

Bato bazo beta Volebol

Ba nzete ya fololo to pe bilanga ya fololo na to pe pepiniere esika batekaka ba fololo pepiniere to pe bilanga ya fololo.

Ba sapatu ya basi eza bongo mpe na ba shacosi ya basi mpona koteka eza bongo na sapata a moyindo, eza bongo na sapatu ya langi ya pondu, eza bongo mpe na sapatu ya chokola.

Ba mesa ya mabaya, eza bongo kitoko, ezali po na koteka .

Biloko ya bilanga ezali bongo arrossoir, ezali bongo pau, ezali bongo rato.

Mur ba dessiné bongo bikeko mibale ya basi baza na maboko te, bikeko mibale ya basi baza bongo na maboko te ba desiné bango baza bongo mitakala bazipi bango kaka nzoto na bitendi ya mikie.

Supu ya thomson batie bongo epinare mokie na mbuma moko ya pili pili, pilipili eza bongo na langi ya motane.

Carton ya crayon eza bongo na langi ya mosaka, na langi ya moyindo, na langi ya pondu.

mokanda ya lisapo badesiner bongo ndeke ya zamba na bana na ye mibale baza bongo na kati ya zamba baza kotambola

ndako moko eza na mire ya cloture ya babreke na portai ya motane ezali pimbeni ya balabala ya mabele liboso ya portail moke eza na matiti moko ya moke

Train ya molai bazipi yango bakapo bakapo eza bongu na langi ya pembe trein ya molai bazipi yango bakapo bakapo eza bongo na langi ya pembe bakapo bakangi yango basinga

Elenge mobali azali bongo kopakola lange na mire, lange ya pembe na lange ya motane na nkombo ya airtel.

Bendele ya mboka eza bongo na balangi misatu mosusu ezali bozenga, mosusu ezali pembe, mosusu ezali motane.

Mokanda ya lisapo mpona bana badesene bongo bilenge mibale ya basi moko esimbika ye na maboko mosusi na nsima alati bongo rob ya pembe.

Bana ya kelasi na kati ya kelasi bazali bongo liboso ya tablo batie bakiti misusu batelemi ba misusu balati bilamba ya kaki misusu balati ba patalon ya moindo na ba chemise ya bozenga.

Foto ya elenge mobali azokamwa.

Bendele ya mboka eza bongo na balangi mibale te motani na mosaka.

Moto mosala ya leta avandi bongo na kiti na miko na mesa azali koloba makambo oyo etali bungu mboka alati bongoka azaka na semise ya pembe na cavate

Ntaba, Nntaba ya mobali ya langi ya mpembe naba maseke na mutu. Ntaba ya mobali ya langi ya pembe na maseke ya minene na moto.

Armoire ya libaya, armoire ya libaya.

bana bana ya kelasi na kati ya kelasiana ya kelasi na kati ya kelasi bafandi bongo na baba

ekoti ya moto ya lolendo ya basi balatakamgo bongo soki ezali manifestation ya jour ya kobotama jour ya likwela

Bilenge mibali bango nyonso balati bango bakazaka bazali kocelebre esika moko oyo basilisi lokola ndaku moko ezali yaleta basilisi kotonga yango bango baza kosepela.

Bilenge mibali ya mikie mibale ya yana leki na ye, leki alati bongo polo ya mosaka na kilote ya boin na sapatu na mapolo ya langi ya pembe. Oyo ya mobali alati kilote ya djune na sapatu ya moindo na polo ya langi ya move alati bongo channete na kingo.

Ebomeli mwinda ebombeli mwinda.

basani ya koteka ya termus ezali bongo na langi ya pembe na mifinuku na langi ya bozenga mopanzi ezali na langi ya chokola

Motuka, Motuka ya kopanza nsango ezali bongo na balabala na langi ya bozenga, motuka ya kopanza nsango ya societe ezali bongo na balabala nalangi ya bonzinga.

makolo mibale elati sapatu basinga ango ezali na langi ya mosaka nzoto ango ezali na langi ya pembe mosusu moindo

Elembo elembo ya mosala elembo ya Kombo ya mosala to pe elembo ya Kombo ya business to pe elembo ya alimentation ezali bongo na langi ya bozinga na makomi na langi ya pembe

Motuka ya tratere na langi ya mosaka ezali bongo kobongisa balabala ezali bongo kobongisa mabele mpona basopa nde nsima.

Esika oyo batekaka tomate, aubergine marakudia, ananas, concombre.

Nyama ya zamba likolo ya nzete babengi ye na nkombo ya nkoi, nkoi azali na ba madodo ya ba tâche tâche tâche.

bato ya mapinga mibale ezali bongo na moto moko ya mapinga aza kolatisa mominga na ye ya mapinga ebongo peteamati pete

Elembo oyamba ezali bongo we na langi ya pende na langi ya mosaka na langi ya motane

Karton , karton ya kisi ya komela, mpona kosilisa bokono ya nzoto, ezali bongo na langi ya pembe na yalangi ya.

Nzete ya tomate ezali bongo na ba mbuma ya tomate nanu eteli te tomate eza nanu mobesu.

bendele ya mboka eza ya kotelema ebongo eza kopepa ezali bongo na langi ya motane e desin ya etwale eza bongo na langi ya motane

Mokanda ya lisapo ya bana, mokanda ya lisapo mpona bana, badesine bongo elenge mobali aza kokima mbango na kati ya zamba.

moteur na kati ya motuka ezali bongo na boitier ya frein.

Batu ya masano, ya karateka to pe judo bazali bongo kobunda.

Lopango ya monene ya matiti, eza na ba matiti ebele. Lopango ya monene eboti bongo matiti ebele n'a mopanzi ezali bongo na ba ndaku ebele.

Bilenge ya mikie bana ya basi na bana ya mibale bazali bongo kosakana na mayi ezobima bazali bongo kotoka misusu baza kosakana misusu baza komela.

Ba nzete elandani landani esali bongo molongo ezali pembeni na mur ya lopango liboso ya banzete ezali bongo na bamabele na mopanzi ezali bongo na balabala ya mituka

Mikanda mibale ya koteka, liboso nango ezali bongo na ba carton ya matalatala ya mwinda mpona koteka.

Belenge pasi bazali kumi balati bilamba ya bozenga na moko balati elamba ya moindo na pantolo ya pembe baza likolo ya motuka ya pembe, na nsima na bango ezali ndako ya etage eza na combele ya niva mi sato toyokani

Elenge mwasi atelemi liboso ya esika basali decoration ya kitoko, aza makolo ngulu.

Elenge mwasi asalisi suki balingi yango.

Motuka na balabala eza bongo na langi ya pondu motuka na balabala eza bongo na langi ya pondu.

bato ya mapinga balati bongo basokoto misusu balati bekoti na mitu basimgi bongo na maboko baminduki mosusu asimbi bongo singa ya molai ya masasi bazali bongo na kati ya zamba

Liboke ya mbisi ya mayi na supu moke na kati, likolo ezali pe na mosuni ya soso moko to pe lokolo ya soso.

Loboko moko esimbi kaye ya langi ya mosaka mosusu langi ya bonzenga mosusu eza na langi ya pondu.

libende ya kikuku batielaka ango balutu to bakikalundu to pe bambeli soki eza na madusu

lipapa moko to pe likolo ya lipapa moko na langi ya mosaka ezali bongo lipapa mpona bana-basi

elenge mwasi azali kosala spore na kati ya sale ya spore alati bongo kola ya molindo na sengle ya boz

Ba kiti misatu na couleur ya pondu na ba mesa nango mine eza bongo na ba ebonga, ba ebongo ya balangi misato moko ezali pondu, moko ezali bonzenga, moko ezali moyindo.

Mbisi ya mayi ya kotumba na safu ya ko tokisa na kwanga bakati eza pembeni na matungulu likolo ya mbisi na pilipili ya mobesu likolo ya mbisi.

Elembo ya mboka, ezali bongo na langi ya pembe ba dessine makasa mibale.

ndaku ya se na langi ya mosaka ya pete ezali bongo na cloture ya mokuse cloture batia langi te liboso nango ezali bongo balabala ya mabele

Mokanda ya lisapo ya bana ba dessiner bongo elenge ya mwana ya mondele aza ko sepela na sima na ye bongo ezali balabala ya mituka .

bendele ya mboka eza ya kotelema eza kopepa na mopepe eza na langi ya bozinga na motane

Masuwa na langi ya pembe etelemi na libongo na mopanzi kuna ezali ebale ya monene ya monene.

Elenge mobali azali bongo kotambola na balabala pembeni ya terasse alati bongo chémise ya maboko milayi ya pembe na pantalon ya jeans ya moyindo asimbi saki ya balangi misato na maboko na ye. Saki wana ezali na balangi ya pondu, mosaka, na ya motane.

eleko ya k raper tangawisi to pe litungulu to kokata carotte ezali bongo ya libende batia ngo likolo ya mesa oyo eza na kitambala na langi ya motane.

ndako bapakoli bongo balangi ebele bapakoli langi ya mosaka bapakoli langi ya pondu langi ya bozenga langi ya chokola na kati eza bongo na voiture etelemi na libanda ezali bongo na mur, batongi yango pe basangisi yango na mabende

nzinzi atelemi likolo ya likasa

Etonga ya monene ya etage na se nango ezali bongo na bato bazali kolekana na mopanzi ezali na motuka eza kolekana na balabala motuka ezali bongo na langi ya pondu likolo ezali na langi ya pe...

karton ya savon ya kosokola ba desine bongo elenge mwasi ya mundele tarpea libongo na langi ya pembe

mokanda ya lisapo mpona bana eli nya libata ya mai ezali bomgo pe na desin ya ndeke akeli mibongo na tige ya nzete

Balabala ya mituka eza bongo na bamituka eza kotambola motuka oyo eza liboso eza molayi na langi ya pondu

Motuka ya molayi babengi yango train eza koleka pembeni na nzela ya motuka ezali bongo na ba matiti ebele na ba nzete

Balabala ya monene ya mabele, balabala ya monene ya mabele na mopanzi ezali bongo na bato ekufa na mopanzi ya bato ezali bongo na ndaku ya langi ya pembe.

Elenge mobali atelemi alati elamba ya couleur ya pondu amemi mwana ya mwasi mwana alati elamba ya pembe.

Etonga ya monene mpona bana ya kelasi.

Mwana, mobali ya moke atelemi na nsima ya motuka aza bongo koseka alati mipapa eza na banzela ya pembe alati bongo bilamba ya bonze nga.

mokanda ya lisapo pona bana ya kelasi ezali bango na langi ya bozenga na ya mosaka na ya pondu badesinio baongo elenge mobali aza kotanga buku

Kiti na mesa na ebonga na yango likolo ya pelouse.

tomati na kati ya chasse eza deja ya konika ezali bongo na langi ya motani

Ba carton ya ba cahier na langi ya motane eza bongo na ba crayon, eza bongo na ba milangi.

Etonga ya ndako ya ba polise liboso yango ezali bongo na motuka ya moindo na mopanzi ,ezali tukutuku etelemi ezali bongo na lopango ya mabele.

mwamba ya konika nakati ya babokale mwamba ya konyika na kati ya babokal ezabongo mpona koteka

Mituka ezali bongo kolekana na se ya pond, Mituka ebele ezali bongo kolekana na se ya pond mituka esuami bongo na langi ya pondu na langi ya pembe.

Ba nzete ebele na kati ya lopango na mopanzi ezali bongo ba panneau bakomi bongo makambo etali publicité kopanza sango na mopanzi ezali bongo balabala

Bakati bongo ba mbuma ya kolia ezali bongo na kati ya sani tozali bongo na payay, tozali bongo na pastèque, tozali bongo na pomme, tozali bongo na ananas, ezali bongo pe na maracudia, basangisi yango esika moko.

Ba saki ya voyage basaki ya koteka mpona voyage ezali bongo ba valise ezali bongo ba valise ya saki.

bakiti ya plastique na kati ya bare ezali bongo na langi ya pembe bar ezali bongo na mur ya bozenga ba cloture yango na ma bende batie bongo basinga ya mabende na liboso ya bar ezali bongo balabala.

Mutuka ya munene etelemi bongo na balabala eyeli komonana ya pembe, mutuka ya monene etelemi na balabala ezali na langi ya pembe.

elengi mwasi ba plante ye plante balingiingi yango ezali bongo na langi ya moindo

Elembo ya businesse, to pe elembo ya nkombo ya mosala, to pe elembo ya nkombo ya alimatation. Elembo, ezali bongo kolakisa soki nani, lokola marke ya mafuta, nkombo ya elamba. Ezali bongo na langi ya pembe na makomi ya ble.

Ndako ya monene ya etage eza bongo na balkon ezali bongo na veranda na mopanzi ya veranda ezali bongo ba po ya fololo ezali bongo na ba pelouse ya kitoko na ba fololo na kati.

zamba eza ya kozika zamba eza bongo ya kozika kote mosusu etikali na matiti ya mobesu kote mosusu matiti nyonso eziki

Ndako ya mabe ezali bongo na mire ya mokuse na ka portail ya mokuse portail nango ezali ya tol ya manzanza na libende na nsima ya tol.

Mutuka ya monene ya mazwite ezali kolekana na balabala ezali bongo na langi ya lilala

Etonga ya kelasi, etonga ya kelasi

elenge mobale ya mondele yoi azali mopaya ya politike ayebongo na mboka ya sasungesu mpona koyeba basango ya mboka avandi bongo na kiti liboso na ye ezali na mikro baza kotuna ye basango ya mboka

Etonga ya monene ya ndako ya etage ezali bongo na langi ya chokola na langi ya pembe ezali bongo liboso ya balabala ya mituka.

Aubergine ya minene, aubergine ya minene.

Elenge mobali na poso ya pembe bakati ebongo suki ya kitoko batie banzela mine na kati ya moto

Ba crayon na kati ya kopo na sizo na langi ya bozenga na kati ya kopo na mopanzi ezali bongo ba cahier na nse ezali bongo ba taille crayon.

bato ya masano ya ndembo ya basket bato ya masano ya ndembo ya basketball batelemi bongo bazali koyemba hymne nationale. balati bongo bamayo ya langi ya bozenga na langi ya mosaka

Elenge mobali azali bongo na bana oyo ye amemi bongo mwana na ye ya mwasi azali kocelebre mokolo ya botama na ye bango nyonso libota mobimba baza na esengo likolo ya mesa badepoze bango gato ya kobotama.

tablo ya monene ya kopanza sango badesine bongo elenge mobali alati bilamba ya moindo asimbi na maboko na ye carton ya matala ya mwinda tablo ezali bongo na langi ya mosaka

Ba nzete pembeni ya ebale.

Bato ya mapinga ba kangi bongo ba miyibi ba vandisi bango na se mokonzi ya mapinga alati bongo kazaka asimbi ba mashete oyo ba botoli ba miyibi.

ndako ya minene na kati ya lopango moko na kati ya lopango ezali na banzete lopango ezali na clotire na langibongo ya mosaka ezali pembeni na balabala

Motuka na nkombo ya pickup ezali bongo likolo ya matiti, motuka ezali bongo langi ya bozinga.

Bendele ya côte d'Ivoire ezali na langi ya pembe orange na vert.

Fongola ya kokanga mbeto to pe harmoire.

Bendele ya mboka ezali bongo na langi misato langi ya pondu, langi ya motane, na langi ya pembe.

Ndako na langi ya pembe ezali bongo mpe na mire ya cloture na langi ya pembe na portail na langi ya moyindo ezali bongo pembeni ya balabala.

Bato ya lingomba ya papasi moki mbango baza kotambola, balati bongo bilamba eza na langi ya pondu na ya pembe.

mesa ya kolia ezali bongo na makolo ya mabende na langi ya mowindo

Liboso na biso, tozo mona pondu nakati ya liboka, batiye bongo bikila kila lokola matungulu na solo. Tozali pe komona motute oyo esalisaka ko tuta pondu po te elemba kitoko.

Véranda ezali bongo na banzete ya fololo batia yango boongo na kati ya po na yango ya monene ya plastique

moselekete atelemi bongo, ezali na balangi mibale ya kitoko ezali na langi ya mosaka ezali bongo na langi ya moindo

Carton ya kisi ya komela mpona bokono ya moto pasi ei bongo na carton ya bozenga.

Ba saki ya maboko pona bana ya basi, ba saki yako mema na maboko pona bana basi ezali bongo na ba langi ebele langi ya grise, langi ya moyindo, langi ya pembe, langi ya bonzenga ezali bongo pona koteka.

elombe mobali azali bongo moto ya masano ya ndembo ya bale atelemi bongo alati mayo ya langi ya mosaka atinbi loboko na ye na tolo na ye azali bongo koyeba

Biloko ya kosala bilanga, ezali bongo na kongo na kupu kupu na machete. Biloko ya kosala bilanga esuami na kongo, ezali bongo n'a lichette, ezali bongo n'a kupu kupu.

mbisi ya mayi na langi ya lilala mbisi ya mayi na langi ya lilala

makolo mibale ya sapatu ya bana ezalibongo na langi ya moindo

Etonga ya monene molai makasi ezali na lange ya pembe mire nango ezali ya mabende na lange ya moindo eza bongo pembeni na balabala batie bongo babendele mibale liboso nango

bilenge mibali baza bongo kosala ivisite ya bilangi ya masanga

Elenge mobale, alati pantalo ya pembe, na elamba ya moindo, na lipapa na makolo. Aza koteka matalatala ya moi.

langi ya bassin ya kosokola eza bonzenga na mosusu motane esika ba tiyaka savon.

Ronpoin, Esika mituka ebalukaka , esika mituka ebalukaka ,mituka ebele babengi yango rond-point.

Elenge mwasi ya polisi ekati bongo teni na ekoti atelemi.

Tonga oyo etongaka sapatu.

bendele ya mboka eza bongo na langi mibale langi ya liboso ezali pondu langi ya mibale ezali mosaka

Bakiti ya duvan na langi ya mbwe.

Bala bala ya mituka bala bala ya mituka n'a mopanzi ezali bongo matiti cote kuna ezali bongo mur n'a kati ya lopango ezali bongo ba nzete ebele

bai bakangiye suki batie mese likolo basali modele ya lilala na se basali yango ekoti batiey mayaka ya pembe mutakangi akangiya kitoko makasi

mai ya mvula eza koleka na kati ya balabala pembeni ezali bongo na bandako mosusu ezali bamatiti bachasse ya sali te ebendani bongo mopanzi

elenge mwasi baplante suki ya motagne

Bakiti ya divan, bakiti ya divan ya salon ezali bongo na bacousin na langi ya motane, likolo na mesa ya matalatala na mesa ya televizion ya matalatala.

Soso ya ko kalinga ba kati bongo matulungulu na pilipili ya vert likolo, batie ngo bongo na sani ya linzanza ya monene.

kitunga ya plastique pona kokende na wenze, ezali bongo na langi ya motane.

Bana ya kelasi baza bongo kobeta maboko.

Loboko moko esingi bongo sani ya mbele ezali na langi ya pembe na kati ya sani ezali bongo na ba dessin ya bafololo.

Kiti moko ya mbanzi.

Bendele ya mboka ezali bongo na langi mibale langi ya pembe na langi ya motane.

mwana ya moke ya mwasi afandi na kiti ati buku na mesa likolo ya mesa ezali bongo na gato ya mbotama na ye na sima na ye ezali na elengi mwasi baza kosepela.

Belenge mwasi, na belenge mibali misato bazopesa ye bateme na kati ya mai.

Pondu na kati ya sani na pilipili likolo na mopanzi ezali supu ya ngombe pondu na pilipili likolo na supu ya ngombe.

motuka ya monene na langi ya mosaka eza bongo na balabala ya mabele

Loboko esimbi pake ya ba marker loboko esimbi pake ya bamarkere na langi ya mwindo.

elenge mobali na koboya papa simo kimbangu ye nde ezali nzambe ya ba eglize nyonso ya kimbangiste ye nde nzambe na bango

Batu ya lisanga ya ndembo ya bale basilisi bongo ko beta bale batelemi na kati ya stade.

Motuka ya monene ya molayi etelemi bongo na balabala bazipi yango bongo capo na langi ya bozenga.

Bendele ya mboka eza bongo na langi mibale langi ya mosaka na langi ya pembe.

Bana ya kelasi bafandi bongo na kati ya kelasi baza kotanga mokanda.

Elenge mwasi basali ye modele ya meche.

ELenge mobali na poso ya pembe, bakati ebongo suki batieye ba nzela na moto epi alingi suki na ye ! elingami,.. elingami... elingami, ezali ya naturele na langi ya moyindo .

elenge mobali ya mwana moke afukami likolo moko na lokolo na ye na se atie bongo bale ya langi ya pondu lokolo na loboko esimbi bale alati bongo sapatu ya moindo na pantalon ya jeans ,ya bozenga alati bongo na polo, ekoti langi ya moindo na langi ya motane

Mama oyo alati robe ya langi ya pondu mosala na ye eza koteka biloko ya ba africain lokola bamayaka basaki ya mayaka aza koseka.

ibu ya mwana aza bongo na langi ya pembe masala na ye ezali nalangi ya mosaka

Moto ya mosala ya leta aza ko signe mokanda.

bakisanola ya moto esalaka bongo na lotiliki

bilanga ya masangu eza nanu mobeso bilanga ya masangu eza nanu mobeso masangu nanu esalami te ebimisi kaka bafololo

Elenge mwasi evandi bongo pembeni na bilenge mosusu ya mibali na ya basi atie bongo liboko na litama alati bongo kita mbala ya langi ya pondu na rob ya langi ya pondu

Safu ya kotokisa na likayabu ya kotumba na pilipi batuta batie yango na sani ya mbele ya pembe.

Motuka ya monene na lange ya mosaka ezalongo kotambola na balabala motuka ya monene na lange ya mosaka ezalibome kotambola na balabala.

Bakiti ya divan yako teka na langi ya grise.

ndako ya pembe na mire ya lopango ezali bongo pembe portail ezali bongo na lange ya mosaka liboso ya mire baloni bongo bafololo pembeni ya ndako ezali bongo na balabala ya mituka

Yaya na leki bavandi bongo na elamba moko azali mobali mususu azali mwana mwasi, oyo ya mobali alati patalon n'a lipapa ya mwasi alati robe ya rose.

kiti ya jardin batiango bongo ba coussin na kati ,eza na kati eza bongo na langi ya mosaka batiango bongo likolo ya pelouse ezali bongo kiti ya veranda to pe kiti ya jardin

elenge mwasi akati bongo covo aza koseka ezali kitoko makasi

Paneau ya publicité réseau ya Mtn, paneau ya ko panza sango ya Mtn, ezali bongo na bilenge mibale, ya mibali moko azali ko signer bongo na kati ya cahier.

elenge mobale aza kotelema asimbi bongo batomati mibale na maboko na ye alaki tablier ya langi ya kwembe na chemise ya nzela-nzela azali koseka

ki pungupungu atelemi likolo ya likasa likasa eza bongo na langi ya pondo

Bato batelemi eza bongo bilenge basi na bilenge mibale, batelemi baza kotala eloko moko oyo eza vrema na ntina mingi bandeko basi balati bongo matambala na mitu pembeni na bango ezali bongo na tukutuku.

Bendele ya mboka eza kopepa na mopepe, bendele ya mboka eza kopepa na mopepe ezali bongo na langi ya pondu ba desine bongo sanza ezali nalangi ya mosaka etoile ezali na langi ya mosaka.

Bilenge basi to pe mibali bazali bongo bayembi ya choral bazali koyemba na kati ya eglise to pe na kati ya eglesia bazali koyemba loyembo ya nzambe balati bongo bitambala ya pembe na bilamba ya bonzenga na ba jupe ya langi ya moyindo.

Elenge mwasi akangi suki ya meshe!

Elenge mobali azali kotia langi na mire langi ya coulere ya mosaka bebe alati sengle ya pembe na patanlon ya bozenga.

Moyembi alati elamba ya moyindo na matalatala asimbi mecro aza koyemba.

Kisi ya litoyi ezali bongo mpona kosilisa bokono oyo ezalaka na kati ya litoi babengi yango na nkombo ya tofina ezali bongo na kati ya carton ezali na langi ya pembe na makomi ya bonzenga.

Shase ya mayi oyo bazongisaka moto na nzoto shase ya mai oyo bazongisaka moto na kati ya nzoto.

bendele ya mboka eza bongo na balangi bale moko ezali pembe moko ezali motane

Ngando abimi libanda ya mai ngando azali bongo libanda ya mai atelemi bongo na mabele.

Likolo moko ya sapato mpona bana-basi eza bongo na langi ya moyindo, ba depose yango likolo ya ba caro.

milangi ya mafuta mpona kopakola na nzoto ezali bongo na balange misato ezali na langi ya pembe mosusu ezali mosaka mosusu ezali na langi ya lilala

Carton ya kisi ya komela mpona kobikisa bokono ya nzoto.

Likayabu ya kokalinga bongo na ndunda to pe pondu pembeni na mopanzi ezali bongo fufu na mopanzi ezali bongo mayi ya komela ya malili.

Kare monene etelemi na balabala eza bongo na langi ya pundu, motuka ya monene etelemi bengo na balabala eza na langi ya pundo

Ndako ya monene ya etage bazali kotonga to pe nani esili te na libanda batie bongo cotire ya batole ya masa-nza.

Milengi ya mafuta ezali ebele mpona kopakola na nzoto milangi ya mafuta ya bana ezali milangi ya mafuta ya mibali mpe ezali.

Bilenge mibali bazali bongo bato masano ya ndembo ya basket bazali bongo kobeta bale ya basket balati bongo ba mayo ya pembe misusu balati ba mayo ya moyindo.

Mir ya lopango basali yango na cloture ya mabende eza na ba langi misato pondu, motane na mosaka.

mituka mibale ya milai ezali bongo na balaala mituka ya minene ya milai ezali bongo na balabala

Pince fongola ya kofongola mbeto tournevis marteau to pe mashine oyo kotobola mire ezali bongo biloko ya ba maçon to pe ba tekinicien.

Bilei ya kolia ebele likolo ya mesa, batu mibale bavandi mpona bali mwasi na mobali, babilenge basi mibale batelemi.

Milangi ya mafuta ebele ya koteka ,mafuta ezali bongo ya ko pakola na nzoto pona Bana basi.

Pake ya brose mpona kosokola ba kopo ya ba bébé lokola biberon donc biloko ya ba bébé esokwamaka na brosse oyo.

Elenge mobali atelemi bongo na bala bala liboso ya motuka ya monene, alati bongo ekoti ya bonzenga na langi ya pembe na culote na chemise ya maboko mikuse aza ko lakisa mosapi na motuka.

Biloko ya kolia batiyango bongo kolua ya misa ezali nanu na bacase ezali bongo na boudin ezali bongo na socison ezali bongo na likayabu ya filet to pe poisson filet

Elenge mobali akangi bongo suki ya arabe na modele ya etoile.

Bato ya misala ya leta bazali bango na conference bavandi bongo na mesa liboso na bango ezali bongo na micro ba papa balati bongo ba kazaka baza koloba makambu etali mboka.

Batu ya mapinga bakei etumba.

kingodingodi ya mosala na ye komema niei akendaka koluka niei ya bato esali yango bule bule bule akopusa kopusa akopusa tie kokoma monene

Bamama misato baza ya kovanda moko alati matalatala ya moi atamboli liboko na ye na kolakisa esengo mosusu alati complet ya jine ya langi ya bozenga mosusu alati elamba ya liputa na matalatala ya moi.

esika batekaka bachenete batekaka bongo bagomete batekaka bango lopete ya mosapi batekaka bongo lopete ya likwela batekaka bongo bamontre ya kolata mpona liboko

Mur ya losambo to pe mur ya eclesia makomi bongo makomi mpona kolakisa heure nini ya losambo to pe jour Nini mokolo Nini losambo ezalaka bongo mur batie langi ya bonzenga.

molangu ya vie batie bongo pai na kati na citron na mopanzi ya vere ezali bongo likolo ya plateau

Banyama mibale babengi bango bongo bamakaku likaku ya mama asimbi mwana na ye na maboko aza kolela mpona mwana na ye akufi.

Ba mesa na ba kiti nango ya plastique na kati ya bar na mopanzi eza na mire ya manzanza na lange ya bonzenga na mabende na lange cloture nango eza na lange ya bozenga.

Bilenge basi to pe mibali bazali bongo bato ya misala ya l'etat, bazali bongo na mipaya bawuti libanda ya mboka bapaya mindele. Mibali balati bongo ba kazaka bango nyonso, ezali bongo na elenge moko ya mwasi nde alati elamba ya liputa.

Matiti ya fololo pona ko tia lopango, matiti ya fololo pona ko lona na lopango lokola decoration pembeni ya veranda, to pe libanda ya lopango.

ndako ya monene na forme ya boule ei bongo pembeni ya balabala ya mituka na katikati ei bongo na bafololo

mokanda ya bana-kelasi badesiner bilenge misato eza bongo na balangi ya pondu malangi ya motane mosusu ezali langi ya malala eza likolo ya mesa

kiti ya molai na mesa na yango eza na kati ya ndako na sima ezali bongo na kiti moko ezali na langi ya mosaka

Matembele ya kodongola na kati ya basin.

Mabundu yako kalinga na loso na mopanzi eza na safu ya ko tokisa na mopanzi eza na mbika basangisi yango na ndunda na mopanzi eza mbisi ya ko kauka ba sankisi yango na bitekuteku.

elengi mwasi bakangi suki ya cordelete na langi ya motane oyo mosusu akati suki ba desiner etwale na mutu na ye.

Motuka ya mazwite na langi ya motane etelemi pembeni ya balabala eza na elenge mobali atelemi liboso na yango.

Ba mama mibale bazoteka na wenze ba fruit.

Plakete ya kisi ezali bongo mpona komela mpona kobikisa bokono ya nzotolet ya kisi ezali na bakisi na kati mpona komela mpona kosilisa bokono ya nzoto.

bilenge basi mibale bazali bongo bana ya kelasi basimbi bongo mikanda na maboko na bango mikanda ya langi ya mosaka bazali bongo na kati ya conference

Ya cordelete suki ya meshe elenge mwasi bakangi ye suki eali bongo na langi ya motane

ndako ya contenere eza bongo pembeni ya banzete pembeni ya matiti ezali boongo pembeni ya balabala ya mabele

Motuka ya monene na langi ya pembe na ba nzela misato ya mosaka liboso nango eza ba bilenge mibali mibale batelemi moko asimbi kitambala ya motane na elamba alati eza motane mosusu alati jilien ya lilala na polo ya moyindo na makolo alati lipapa.

Mutuka ya kimalu malu ezali bongo na nzela ezali kotambola ezali bongo na langi ya pembe.

Bendele ya mboka, bendele ya mboka ezali bongo na balangi mibale langi ya mosaka na langi ya bonzenga.

liboke ya mbisi ya mai ezali bongo likolo ya sani

Biloko ya kolia eza likolo ya mesa baza koteka yango toza na manioko mbala ya makoko aïe mbala ya sukali, pomme de terre, matungulu ya pembe, toza na ba poivron toza na ba pilipili ya rouge, toza na ba pilipili ya vert, toza na ba pilipili ya jaune.

Mvula ebeti mayi etondi na balabala ba mama mibale baza kotambola ba tomboli maputa likolo ya mabolongo.

mokanda ya lisapo mpona bana ezali bongo na lange ya lilala badesine bongo nzete na coulere ya rose badesine mwana na mama moko asimbi nzete badesine mwana avandi likolo ya nyama

Makolo ya motu elati bongo lipapa, lipapa ezali ya bana ya basi na langi ya moyindo.

Makolo mibale ya sapatu na langi ya pembe makolo mibale ya sapatu na langi ya pembe

esika ya baye basalaka ndembo ya kobetana makofi ezali bongo na kati ya sali ya monene na mopanzi ezali na bakiti ya balangi ya mosaka na balange ya pundu na balangi ya chokola esika baye bakobetana makofi ezali bongo na lange ya bozenga

Matiti na kati ya zamba epeli bongo moto milinga ya moyindo eza komata likolo ya mapata.

Bato ya mapinga baza kosalisa ndeko na bango aza na probleme ya pota na likolo ya génux bato ya mapinga baza kosalisa ndeko na bango moko azwi probleme ya likolo.

elenge mobali azali bongo moto mosala ya mibeko bato oyo bakataka makambo to pe bato oyo basambisaka bato soki osali mabe

bilenge mibali bato ya masano ya ngembo ya basket bazali bongo liboso ya panier ya basket moko asimbi bale ya baskete na maboko

Ndako ya monene ya etage na mopanzi ezali pe na mire na yango ya mikuse bakasangisi yango na mabende moto atelemi liboso ya mire liboso ya mire ezali bongo balabala ya mituka.

Lubu Congolaise pondu kwanga ndakala ya kokalinga na pilipili pembeni bon apeti fufu ya masangu pondu ndakala pilipili pembeni.

Etalajere ya libende eza na langi ya moyindo.

Agenda, agenda ya sika ezali bongo na marker na yango na bic mpe ezali bic nango ezali ya ba tâche tâche ya ba soda.

makolo mbale ya sapato babengi yango perpect mpona bafi

Camion ya essence e telemi pembeni ya ndaku moko, eza na mur ya pembe .

karton ya kisi mpona komela mpona kobikisa bokono ya nzoto ezali na langi ya motane mosusu badesine mai

terrain ya basket eyi bongo na bilenge mibali bato ya masano ya ndembo ya basket baza kobeta basket

Bakonzi ya mapinga, baza kosala ngalasisi ya kobeta bongo mandoki epai ya bangunia soki bakoti na mboka.

Carton ya batonga , carton ya batonga ezali bongo na langi ya motane.

kisi eza bongo mpona kosunga babokono ebele lokola bokono ya mokongo pasi bokono ya kingo pasi bokono ya moto pasi bokono ya minu passi eza bongo na kati ya karton ya mosaka

Bilbeli ya kiliki na mesa na kata basani elibongo abatige ya libongo fufu yalibongo pondu yalibongo loso yalbongo soso ya libongo ndunda.

Motuka ya monene eza bongo na balabala eza kokende. Ezali bongo na langi ya motane, mosala yango ememaka bongo biloko lokola bamabaya lokola banzete lokola basaki ya fufu.

marakuja batie bongo na kati ya sani ya pembe marakuja batie yango na kati ya sani ya pembe

Ba biki ya ba langi ebele etelemi bongo na carton na yango. Eza bongo na langi ya mosaka, na langi ya pondu, na langi ya bozenga, mosusu rose.

Mbetu ya mwana mpo na kolala ezali bongo na ba joue na ye ya kosakana kitambala na ye oyo batandi na mbetu eza bongo na ba dessin ya bana.

Motuka etelemi na balabala, eza na langi ya mwindo, ba decorer yango na ba singa ya langi ya bozenga na langi ya pembe pona likwela.

Na mapinga, baza kotambola na balabala. Oyo aza liboso, alati sokoto ; asimbi mondoki na maboko, alati bongo ekoti.

Esika ya kotia basapatu, to ba kopo, to ba sani. Ba sali yango ya mabende.

Etonga ya ndako ya monene liboso ya balabala ya mabele.

Bamilangi ya ju eza bongo na bamifinuku ya langi ya pondo lisusu eza na mifinuku ya langi ya mosaka

elenge mobali alati matalatala ya vitre na shemise ya bozenga na pantalon ya motane aza bongo kosepela joure ya botama ya mwana na ye moko ya mwasi pembe likolo ya mesa batie bongo gato na molangi ya masanga , bana misusu baza koyemba na sima ezali na babalo ya biloko yakotiya pema

kisi ya komela pona kobikisa bokono batie eibongo na karton ya pembe

bana ya kelasi baza bongo misato oyo atelemi na katikati azali mobali, mibale bazali bana ya basi basimbi bongo biloko na maboko , moko asimbi calandrier ,mosusu asimbi ba saches mibale, mosusu asimbi bongo carton na maboko

Elenge mwasi basali ye bongo suki ya kitoko basaliye modele na suki na ye moko

Makolo mibale ya sapato na kati ezali na langi ya lilala libanda ezali na langi ya shokola.

mbinzo ya monene ya ba sende sende ezali bongo likolo ya mtitiminzo ya monene ya basendesendezali ngo likolo ya matiti ya langi ya pondu ye moko ezali na langi mpe ya pondu

Molangi ya monene eza bongo na huile mpona kopakola na nzoto to pe mafuta mpona kopakola na nzoto huile ezali bongo na langi ya mosaka.

elenge mwasi alati bongolo pete na mosapi ya makwela

Machine ya kosala salade ya carote, salade ya cokombre, salade ya litungulu. Ezali na langi ya pembe, mosusu mohindo.

Bilenge bana bazali bongo bana ya mibali ya mikie bazali bongo kosakana na bale na terrain ya mabele bilenge bana ya mibali bazali bongo bana ya mikie baza kosakana na terrain ya mabele.

Na mwasi na mobali, lopete mibale oyo ezo lakisaka que ba balani .

Elenge mobali aza kotambola na balabala aza kopusa pusu naye eza Yako toboka aza kopusa pusa Yako toboka na bala bala.

Robi ya liputa balatisi yango ekeko robi ya liputa eza bongo na langi ya pondu.

Manga ya mobesu na nzete.

bato ya masano ya ndembo ya basket bazali bongo kobeta baskete na terrain bamosusu balati basengle ya lilala na babolo yambwa

Milangi ya mayi mpona komela eza bongo na mifinuku ya langi ya bonzenga.

Elenge mwasi basaliye suki kitoko bapasoli ,ye nzela na suki mosusu ekiti na ndenge ya nsima mosusu eye na ndenge ya liboso.

Elenge mwasi ba kangi ye suki, ya mike mike mike mike abendi yango na ndenge ya nsima.

moto ya masano ya ndembo eaza ya kotelema apesi mokongo

game ya mafuta eza bongo na milangi mibale molangi moko eza ya vitre molangi moko eza ya pembe

Ndaku ya se na langi ya pembe na porte ya mabende fenetre pe ya mabende.

Mire ya lopango ya molai liboso ango eza na banzete ya mbila lokola fololo.

loboko moko esimbi karton ya babiki carton yango eza bongo na langi ya pondu mosusu pembe na nsima ezali bongo bakarton ebele ya babik ote mosusu ezali pembe na moindo ote mosusu ezali pembe na pondu

Mobali aza na suki ya ebele na motu eza na langi ya moyindo poso na ye eza na couleur ya pembe.

likablo ya monene esika batekaka biloko ya kolia eza libongo na etalajere cafe makaroni mafuta ya kolambela eza libongo pe na pilipili na kati ya lizanza deja

Mokanda ya lisapo mpona bana ezali bongo na ba dessin mpona ko explique makambo ekomami na kati.

pano ya piblisite ya mituka badesini bongo elenge mobali alati bongo asimpikazaka na maboko na cravate atemosapi touva bien

sani ya pilipile bakati bongo ba matungulu na kati ezali na lutu na kati na mopanzi ezali bongo na misuni ya kokalinga na mopanzi ezali bongo na bavere misato batie bongo ba jus na ba citron na ba pailles na kati.

Motuka ya monene ezali bongo na langi ya pondu etelemi na balabala

Motuka ya monene ya langi ya pembe etelemi bongo na balabala ezali bongo motuka oyo ememaka masuite to pe motuka oyo etokaka bosoto ya bato basalaka na wc.

ndako ya monene ya etage eza bongona ba fenetre ya ebele na ba balcon mibale

Motuka ya monene eza bongo na balabala ya mabele motuka bazipi yango kapo ya monene na langi ya pondo.

Bendele eza na ba lange misato moko eza pondu, moko eza mosaka, moko eza moyindo.

Mituka mibale ya milayi na langi ya pondu na langi ya pembe. Ezali bongo na balabala eza kotambola, ezali bongo na bato na kati balati bongo bilamba ya pembe na bikoti ya pembe.

Mpese likolo ya libanga mpese likolo ya libanga ezali bongo na langi ya moindu. Mpese likolo ya libanga azali boye na langi ya moindu.

Mayi ya javel esalisaka mpona kosokola bilamba mpona kosukola ndako babengi yango mayi ya javel.

Ba Mbala ya sukali, ba mbala ya sukali.

Kisi ya komela pona ko silisa bokono ya mpasi ya mikuwa ya nzoto, lokola mabolongo mikuwa ya mabolongo mikuwa ya basin mikuwa ya maboko kisi oyo ezali pona kosilisa bokono ya ndenge wana.

Bilenge basi baza kotambola na balabala moko alati lipapa na shémise ya pondu mosusu alati polo na langi ya motane alati bongo ju pe na langi ya mbray mama kuna ya mopanzi alati bongo complet ya liputa na langi ya pembe

Mokonzi ya mboka ya Brazza babengi ye bongo SASou ngesu.

Balabala ya motuka ezali bongo koleka motuka ya momene na langi ya bozinga, mosusu yamilai ya pondu na mopanzi ndako ya momene Penza.

kiti bazali kosala yango to pe taboure to pe kiti bazali kosala yango epai ya menise ezali bongo na bamesire na ye oyo amesiraka mpona kosala kiti to pe taboure to pe mesai

mokanda ya lissapo eyi bongo na lange ya pondu badesine ndako ya cabine na mopanzi eza bongo na banyama lokola bantaba misato moko mibale batelemi mosusu avandi na kati ya cabine oyo ezwami na lange ya motani

Elenge mobali evandeli kantine ya langi aza kosala mosala ya kotia langi na mire asimbi bongo penso na maboko

Elengi mobali, mopanzi sango ; atelemi na micro liboso ya elengi mwasi. Aza kotuna ye ba sango ya mboka.

Chenette ya mayaka na langi ya pondu ezali bongo, ba deposer yango likolo ya ba nzete ya mike mike .

bana mibale batelemi liboso ya portai ya motane oya mobali alati sapatu ya moindo na pantono ya ajine na polo ya bozenga oyo ya mwasi alati bongo sapatu ya pembe akangi bongo suki na langi ya mosaka

bilenge mibale baza ya kotelema moko azali mwana ya mwasi alati bongo elamba ya molai ezali na ba carré carré na kati na pantolo ya mosaka ezali bongo koseka mosusu alati elamba ya liputa ezali esangani na lange ya bozengana ya mosaka na sii

Supu ya thomson batie bongo epinard ya mukie na kati na pilipili ya motane likolo na yango.

Makolo mibale ya sapatu ya mibali ezali bongo na langi ya moyindo.

Mokanda ya lisapo eyi bongo na langi ya pondu ba dessiné bongo ours na mopanzi ba dessiné bana ya mindele ya kelasi.

pati ya farine ezabongo likolo ya mesa bazali kosalela yango mappa

Bakonzi mibale ya mboka moko azali mondele moko azali moyindo bakutani baza ko yambana na nsima na bango eza ba fotographe baza kopesa kozwa foto ya souvenir.

Ndako ya monene ya losambo ezali bongo na mur ya mokuse batongi murvya mabanga mur ya mabanga likolo ya mur batie bongo mabende batie bongo na langi ya bonzenga na portaille ya langi ya bonzenga liboso ya Eglise ezali bongo balabala ya mituka

Mesa ya kotia televizion to ya kotia ba décodere to ya kotia radio .mesa ya libaya po na kotia televizion ,to pona kotia ba décodere to pona kotia ba radio.

Bilenge mibale mwasi na mobali bazali na baninga na bango na kati ya bar baza kobina.

Elembo ya mboka eza na lange mibale langi ya liboso ezali pembe na ya moyindo.

Elenge mobali aza kopakola langi na mire ya Mtn atie bongo langi ya mosaka mosusu ezali pembe mosusu ezali bonzenga.

Ba kiti ya mbanzi, ba kiti ya mbanzi likolo batie bongo ba coussin ya langi ya pondu ezali bongo ba kiti ya jardin.

ndeke oyo babengi ye na nkombo ya chacu azali bongo na langi ya pembe atelemi likolo ya matit

Motuka eza kolekana na bala bala ezali bongo na langi ya pondu likolo ezali bongo na langi ya pembe, ezali bongo na batu na kati na chauffeur aza ko kumba mokumbi motuka.

bato ya pusu bazali bongo kopusa pusu na bango na balabala ya mituka na mopanzi ya pusu ezali na motuka ya kombi na langi ya pondu.

mopanzisango alati bongo pe kazaka na phenisi ya pembe artikimi liboso ya micrapor aza kopanza nsango na nsima na ye ezali bongo na bilenge basi mibale na elenge moko ya mobale

Elenge mwasi bakangi ebongo suki ya kitoko makasi ya mèche babengi modele oyo makanaki elenge mwasi bakangi ye suki ya kitoko ya mèche babengi yango makanaki

Elenge mobali azali bongo na bala bala azali kotambola pembeni ya bala bala, ya mituka alati bongo pantalon ya jeans na polo ya moyindo na lipapa na makolo.

Etonga ya monene ya etage ezali bongo pembeni ya balabala ya mituka na libanda etonga ya eclese ezali bongo na bilenge ebele basi na mibali.

Mokanda ya Lisapo ba dessine bongo Elenge mobali ya mondele azomela masanga

bendele ya mboka ezali bongo na langi ya motane ezali bongo na langi ya bozenga na katikati badesine bango sanza ezali na langi ya pembe

Nyama babengi ye bongo na nkombo ya ntaba azali bongo na langi ya pembe na langi ya chokola moke azali kolia matiti na mopanzi ezali bongo na ndeke na langi ya pembe atelemi na mopanzi kuna ezali bongo mire ya ba brique.

Kisi ya komatisa makila na nzoto soki esili kisi ya komatisa makila na nzoto soki esili

Elenge mobali aza kotambola na balabala asimbi telefone na maboko alati lipapa ya pembe na patalon ya jeans amemisaki na mokongo alati polo ya langi ya chokola.

Bakiti ya divan ya chokola, bakiti ya divan ya chokola na mesa na yango ya moke eza na fololo likolo.

Elembo ya mboka ezali bongo na langi ya pembe mosusu langi ya pondu ba desine desin ya likasa na langi ya pondu.

Elenge mobali likolo ya kinga amemi ba bidon ya mayi na langi ya mosaka alati elamba ya bonjenga na ekoti ya pembe azolinga a pedale.

Molangi ya kisi ya komela pona lobiko.

Basi batelemi bongo likolo ya balcon balati bongo ba mayo ya sport bilamba yango eza na langi ya motane.

Elenge mwasi ba planter ye plante yako lingamalingama, elenge mwasi ba planter ye plante yako lingamalingama, na langi ya moyindo.

Matiti ya langi ya pondu eza ebele liboso ya matiti eza na ndaku ya mikuse mikuse liboso ya ndaku ezali na pont.

Bilenge mibali na bilenge basi balati bongo bilamba ya ba rafia, na be koti ya masala ya soso na moto baza bongo ko bina na koyemba loyembo ya bokoko.

ndeke ya monene na nkombo ya aigle ezali kopumbwa likolo ndeke ya monene na nkombo ya aigle ezali kopumbwa likolo

Ail ya konika na kati ya sachet ail ya konika na kati ya sachet sachet yango ezali bongo na langi ya pondu

Elembo ya mosala to pe elembo ya salon ba dessine yango bongo liboso ya mur mpo na kosala publicite ya mosala ba dessine bongo elenge mwasi na suki ya ekiti liboso na pene na sizo na se batie bongo mashine ya kokata suki

ali bongo mokonzi ya mboka ya gabon atelemi bongo alati kazaka ya bozenga na shemise ya pembe

Mbisi ya monene na kati ya mayi na kombo ya requin.

Elenge mwasi bakangi ye bongo ba gros bebe na suki ya mèche, elenge mwasi bakangi ye bongo ba gros bebe na suki ya mèche ya moyindo esangani mpe na bonzenga.

bapirogue mibale etelemi bongo na libongo liboso ya ba piroque ezali bongo na bamatiti ebele na sima bongo ezali ebale ya mai

bambetu ya lopitalo eza bongo ya mabende ezali ebele ya koteka ya mabende pona koteka mbetu oyo eza liboso ezali na langi ya pembe na ekoti moke na langi ya bozenga

Bilenge mibale baza bongo ya kovanda na nse sikoyo batu ya mapinga bakangi bango.

machine ya kotonga bilamba mashine ya kotonga bilamba ezali bongo na elenge mwasi alati elamba ya rosse azali bongo tailleure na moto na ye atie foulard ya moyindu

Molangi ya masanga ezali bongo na langi ya pondu ba dessine bongo ngando

Velo ya sport ya ndako, velo ezali bongo mpona kosala sport na ndako ezali na langi ya moyindo.

bana ya kelasi baza libanda ya kelasi na molakisi na bango alati bongo cemesi ya motane basimbi tableo badessine desin ya afrika eza na bacoulere ya pundu ya mosaka ya jocola

Motuka ya pembe eza kolekana na balabala.

Mwana ya kelasi azali bongo na liboso ya tableau azali ko sala calcule makambo ya kelasi aza kosala calcule pona ko luka reponei ya bien .

likolo moko ya sapatu mpona bana ya basi ezali bongo na langi ya motani

Milangi ya uile ya kopakola na nzoto to pe milangi ya mafuta mpona kopakola na nzoto.

Mibali misato batelemi bongo liboso ya motuka, motuka eza na langi mibale ya pembe na ya pondu elenge mobali moko aza komela mayi na kati ya chase mosusu azolinga akota na kati ya motuka.

Oyo eza kaye ya kokoma .

Ndako ya molayi ya monene ya kitoko ya etage eza bongo na portayi ya motani.

likolo ya mesa ezali bongo na sani ya pembe na kati ya sani ya pembe ezali bongo na ndunda ya kolamba

bendele ya mboka ezali bongo na balangi misatu langi ya liboso ezali bonzenga langi ya mibale moindo langi ya misato ezali pembe

mbisi ya mai babengi ebongo na nkombo ya pok aza bongo na elongi ya mbwa nzoto ya mbisi

Ba savon na kati ya ba carton, savon ya ko sokola nzoto, savon ya ko sokola bilamba, savon ya ko sokola ba sani .

ba ventilateur ya koteka , epesaka mopepe na ndaku soki molunge ezali na ndaku mosala na yango kopesa mopepe soki molunge ezali na ndaku to pe moi ezali makasi.

Ndako ya monene ya etage.

kabati ya monene pe ya bonzinga ezali na langi ya pembe

Mama ya nkoba na bana na ye baza bongo kosakana mama ya nkoba eza na langi ya mosaka mokie mingi ezali moyindo bana pe bazwi coulere.

Balabala ya mituka, mituka eza koleka. Liboso, ezali monuma ya mboka. Na mopanzi, eza na bandako ya etage.

Bendele ya mboka eza bongo na ba signe mibale ya likasa eza bongo pe na langi ya pembe ba dessine boule batie flesh na ba nzela-nzela ya langi ya bonzenga.

Milangi mibale ya mikie ya plastique eza likolo ya nsima eza ya kolala moselekete aza koleka e koleka chase ya omo eza na se isi deja basaleli na nzete moko pe eza na...

Elenge mobali, alati matalatala oyo eza na ba vitre ya pembe. Na nsima na ye, eza bongo na polisie ya mondele. Mosusu polisie ya moindo. Na nsima ya ba polysie, eza bongo ba immeuble, ndako ya minene ya etage.

bambuma ya malala, bambuma ya malala bambuma ya papyermus bambuma ya maracuja ,bitabe bafuniki bongo pona kolia

Eklesa ya katolike na langi ya mosaka.

bilenge mibale ya mwasi na mobali bafandi bongo na kiti ya divan baza koseka balati bongo bapolo oyo ezolakisa mosala na bango basalaka lokola réseaub ya vodacom ezali bongo na langi ya motane

Ndaku ya munene Nanu esili te ndaku ya munene ya étage bazali kotonga Nanu esili te ba clôture Yango bongo n'a ba tôle ya manzanza

Bana ya classe ya mikie ya maternel bana ya mikie classe ya maternel bazali bongo na molakisi na bango bango nyonso balati bilamba ya kokokana na langi ya bozenga

Kisi ya ko mela pona ko bikisa bokono ya moto pasi , bokono ya mokongo pasi, bokono ya kingu pasi bokono ya mabolongo .

milangi ya mafuta ya kopakola na nzoto ezali bonge na bahitalagere ezali bonge na balangi misato oya likolo ezali na langi ya mokaka na se ezalna langi ya rose oya suka ezali na langi ya pemi

bilenge mibale baza bongo batu ya masano ya judoka to pe ya karateka baza bongo likolo ya pelouze balati bongo bilamba ya bango ya bajudoka na langi ya pembe

Elembo moko ya mboka badesine bongo vert batie masanga na kati.

Liboko ya moto esimbi verre na wiski na kati na liboso eza na bilei ya kolia na molangi ya wiski.

Mituka ezali bongo koleka na balabala ezali ebele mituka ya pembe ,ezali mituka ya moindo ezali motuka ya langi ya pondu pe ezali na mopanzi ezali bongo terase.

bato mibale elenge mwasi na elenge mobali batelemi bongo pembeni ya mire ya pembe mire eza na ba destin ya afrike bandeko balati bongo moko alati pantolo ya moindo na polo ya bozenga oyo ya mwasi alati motane na pantolo ya moindo

Pa ya se pona bana basi eza bongo na langi ya moyindo batia ango bongo nase u likolo ya mesa ya libaya

lokolo ya sapato moko na langi ya moindo na kati motane.

Ndako ya molayi oyo, eza lokola esika bato basalelaka musala ya administration ya mboka. Tozali pe komona mituka mingi na se, pe ba nzete na pembeni.

Likolo ya sapatu moko ezanga balacn, likolo moko ya sapatu ezanga balace, likolo yasapatu ezanga balace.

Kisi mpona koboma ba ngungi na ndako, kisi mpona ko boma ba ngungi na ndako ezali bongo na carton ya mosaka.

biloko ya kolia , likolo ya mesa ezali bongo na tusha na solo ya sup na kati ya sani ya mbele na mopanzi na basani kuna ezali na sani ya foksa na termus ezali bongo na peforme asangu ya jon na mopanzi ezali boongo tucha ya kokanenga

Motuka na langi ya pondu etelemi bongo na bala bala eza na elenge mobali asimbi bido ya mosaka aza kotia mazouti nakati ya motuka.

milangi ya masanga ezali bongo ya koteka baza kosala bibisite ya promotion masanga ekiti talo

Ndeke ya zamba to pe soso ya zamba aza bongo makalo milayi na langi ya moyindo nzoto na ye ezali bongo na langi ya mbwe.

ndeke ,ndeke efandi na nzala na ye likolo ya nzete.

Bendele ya mboka eza bongo na langi mibale, moko eza motani moko eza bozenga.

Milangi ya wiski mitano likolo ya mesa.

Robe ya maboko milayi eza bongo na langi mibale bonzenga na pembe balatisi yango bongo ekeko.

Lopangu ba cloture na mur na ndako esila te.

milangi ya mafuta pona kopakola na zotoeiongo mpna bana ya basi milangi ya mafuta pona kopakola na nzoto ei bongo pona bana basi ei bongo na balangi mi 3o ei na langi ya mosaka ei na langi ya lilala ei nalangi ya pembe

balabala yamituka ,mituka eza bongo koleka na balabala , mituka ya molai oyo ememaka bato ezali bongo na langi ya pondu likolo ezali pembe oyo eza liboso ezali na langi ya motane

Motuka ya monene na langi ya lilala ekoti bongo pe langi ya moke ya moyindo etelemi likolo ya matiti.

Motuka e telemi na balabala ya mabele ezali bongo motuka ya langi ya moyindo . Na mopanzi ezali bongo na ndako cote kuna ezali bongo elenge mwasi a telemi a lati elamba ya pembe na jeans .

Elembo ya mboka na langi ya moindo.

wana misatu na kati ya kelasi mibale ya basi moko ya mobali bavandi na bababan basaki na bango eza ya kokokana na langi ya pondu moko ya mwasi afungoli saki mpona kobimisa kaye molakisi aza kotuna oya mobali mituna

lutu ya libende eza libongo ya madodo madodo mpona kokalenga mikate to pe likayabu to pe fred to pe mosuni ya ngombe to pe mosuni ya soso

Bato ya mosala ya leta atelemi bongo azali ko change ba mikanda oyo basilisi ko signe deja na bapaya bawuti libanda ya mboka bango nyonso misato balati bongo bakazaka.

Mesa ya pneu ya langi ya mosaka.

Nzete ya bilolo, nzete ya bilolo eza nanu moke na kati ya chase na ba zelu na kati, nzete ya bilolo eza nanu moke na ba zelu na kati na kati ya chase.

Elembo ya eclesia to mpe elembo ya masano ya mosala mosusu ezali bongo na langi ya pembe na ya bozenga.

Mbembe azali likolo ya matiti, mbembe ezali likolo ya matiti ezali kotambola matiti ezali bongo na langi ya pondu.

Elenge mwasi basali ye bongo modele na suki na ye moko ba paigné ye yango.

Mapa mibale, bapasoli yango na katikati. batie bongo maki, batie bongo salade na kati.

Etonga ya leta ya ba polisiers, porte ya ndaku eza bongo ya kobukana na langi ya bozenga.

Ba étudiante na kati ya auditoire.

Ba nzete na ba matiti ba nzete na ba matiti na se na yango ba nzete eza ba matiti mpe ezali na se.

liziba ya mai ya bambisi ezali bongo na bamatiti na kati ya liziba

Carton carton ya kisi ya bolingo ezali bongo likolo ya mesa balatisi mesa yango kitambala ya motane

elenge mwasi azali bongo kodenda bamisusu bazali kozwa efoto kama video alati bongo rob ya liputa ya motane asimbi bongo sake ya langi ya motane basali modele ya soki kitoko

bakiti ya plastique balatisi yango kitambala ya langi ya pembe badekore yango na basani likolo ya mesa eza bongo esika ya kosala mariage anniversaire moto ya botami

Nzela ya mituka ezali bongo monene ekabwani na katikati na mopanzi-mopanzi ezali bongo na bandaku ezali bongo na banzete

elenge mobali amati na nzete aza kobongisa basinga ya courant likolo ya poto liboso na ye eza na ndako ya etage esila te

elenge mwasi aza kotambola na mbalabala alati bongo bilamba ya maputa na moto azali bongo na kitambala ya liputa ekokani na bilamba na ye olialiamako simbi angochasse ya moindo na maboko mosusu asimbi chacosi ya lange ya chokola

elenge mobali aza kopusa bourete na ye ya kobeba amemi bongo biloko likolo ya bourrete yango aza kotambola na balabala ya monene ya mabele

Bato ya mapinga bakangi bongo bamiyibi oyo basalaka bato mabe na butu babotoli bango bongo bamasheti na bango oyo bakatelaka bato na bato.

Elenge mwasi na bana na ye misatu, mibali mibale mwasi moko.

Ndako na langi ya mosaka libanda yango eza bongo na mire ya lopango na poto ya basinga ya lo tiiq o tikiiq na mopanzi ezali bongo balabala ya mabele.

bato ya masano ya ndembo ya karate bazali bongo ebele bazali kozwa foto misusu balali misusu bangunzami misusu batelemi bango nyonso balati bongo bakimono bilamba na bango ya ba karateka ezali bongo na langi ya pembe

Moto atoboli zolo atie bongo eloko ya litoi eza na forme ya papillon.

daku ya monene batiematalatala eza na langi ya sokola na ya mosaka eza kitoko makasi

Loboko moko esimbi bongo vere ya komela mayi to pe ya komela masanga to pe ya komela jus.

Bilenge mibali baza bongo kotambola balati bango nyonso bilamba ya mosaka na moini na misusu bate pe bikoti na mituu bazali bongo batu ya masano ya ndembo ya bale.

bilenge basi to pe mibali bazali ebele bavandi bongo na bakiti ya plastique ya pembe bango nyonso balati bilamba ya kokukana ya maputa bazali bongo kocelebre t likwela swt botama

Matiti ya fololo pembeni ya libende ezwami bongo na langi ya violet mosusu langi ya pondu.

etonga ya monene babengi yango bongo na nkombo ya stade ezali esika bato ya masano ya ndembo ya bale ezali pene esika ya bato ya masano ya ndembo ya basket

mayaka ya liboko eza libongo na langi ya pembe langi ya moindo na langi ya chokola na langi ya bozenga

pelasi ya monene ezali bongo na langi mibale bozenga na pembe liboso yango batelemisi bongo pendele ya mboka pendele eza bongo na balangi misato motane mosaka na langi ya pondo

Mbisi ya mayi ya supe na pilipili ya motani likolo na makemba ya kotokisa pembeni.

Lenge mibali azali bongo kotambola balati bongo ba kazaka moko azali bongo mondele bazali bongo kotambola mpona kosolola makambo oyo etali mboka.

Mokanda ya lisapo mpona bana badesine bongo bilenge mibale ya mindele. Mokanda ezali bongo na langi ya bozenga na makomi ya langi ya pembe.

Ndako ya monene ya etage ya kitoko ezali bongo na langi ya pondu ekoti pe ba langi ya pembe ezali na portail ya pembe mir ango langi ya pondu likolo ya mir eza bongo na kanga moyibi ezali bongo pembeni ya balabala.

Kelasi ya étage ya langi ya pembe na bozinga.

ekeko ya africa basali yango bongo na libaya

bilenge bana ya kelasi balati bongo bilamba ya kokoka na bango nyonso na langi ya bozenga bamemi bongo ba charkos na mikongo

kantine ya poubel kantine ya poubel esika babwakaka bosoto to pe sali te